Navyutse mu gitondo ngiye kumuraba nsanga inzu yabo iri kwibarabara neza, ifise amarangi yera asize imbere. Hariho ivyatsi vy'amashugwe bateye, uhageze ntiwohayobegwa.

Yaranjanye kuntembereza mu Rumonge mu murima wiwe w'ibigazi. Munini cane utorabisha amaso ngo uheze. Ahari ubwatsi yarahaharuye, sinsi ibindi ashaka kuhatera. Naramubajije ambwira ko atararonka gahunda y'ivyo azohashira.

Iryambata yera ubona iryamye harya, niyo muhira reka ngende ndayihe amazi iranyotewe buriya nije ngomba kubikora kandi ntawundi utegerezwa kubikora kubera nibwo igiheza kurya yarishonje mukanya.

Nateye igiti c'icamwa c'indimu, gisa neza; kireze; kiriko zine; kiratotahaye; kirashimishije Mana! Ngiye kuzica nikorere umutobe mbe ndi nywera.

K'umusozi wa manyenye hamwe har'ibiti vyinshi birebire bigoroye, hagati yaho hatemba amazi ateye igomwe y'umusarara, twagezeyo turicara turonga tuvayo twinshimye duhimbawe twuzuye urwenze.

Nteziryayo afise ubusho bw’inka ziteye igomwe, ntizigera ziva mu kiraro cazo, ubwatsi bazisanze aho nyene mu kurisha, nico gituma zikamwa menshi aryoshe cane.

Afise umurima w’ibugori bitarera neza hirya yaho yahateye imboga yabwiye ko ari we yavyikoreye amafaranga yose tuzokumvikana atangorane tutazonanirana ashaka kugura ibikoresho vyabana.

Iriya ni imyungu iteretse kwisima , niyo nasoromye kwa Ngezahayo mumurima genda ufatemwo mikeya uyishire Nteziryayo nawe arayishira nyina wiwe baronke ico kurya .

Inyuma y'inzu ya Sibomana yateye umurima w'ibigori, vyareze bisa neza ariko afise ubwoba ko bizohava bizamwo inzoka zikamusanga mu nzu zikarya abana biwe.

Iyo ubwato butagiye kuroba mu mazi hagati buba buri ku nkombe, abantu bicayemwo ata ngorane. Nta wukubuza, uba wiganirira n'abarovyi bakubwira uburyo bigenda akazi kabo ka minsi yose ibigoye.

Hirya gato utereye amaso urahabona umurima w'umuceri uriko urera ushashagirana neza ubereye ijisho .Urazakuba aruw' umuvandimwe wanyu Mariko uraza kumubaza .

Mukabandi hamwe munsi yinzu kwandenzako mubiti vyinshi niho hari isoko ry’inka ngenda urarabamwo izigushimishije abarizo ugura izindi nazo tuzoziraba kumunsi wundi .

Amasiya rimye rimeza cane twagezeyo dusanga rimwe yariciyemwo ibice bine agira riteke, ariko bibiri yabihaye murumu na we ngo abishire umuvyeyi wiwe.

Nageze mw'isoko nsanga batondesheje ku meza imboga, amavuta, amwe mu bicupa binini, ayandi dutoya, umwe wese yafata ivyo yishakiye ariko wasiga amafaranga kugira ugende. Nta vy'ubuntu vyari bihari.

Uru ruhongore rwa Karikurubu yarwubakishije ibiti binini, arushira hepfo y'urugo. Rurimwo impene zitatu nziza cane, imwe murizo ifise amabara kw'izosi.

Ku kiyaga cohoha naho ari heza cane hamezemwo ivyatsi bituma ibinyabugingo bidakura neza hariho nahandi wagirango nimwizinga hoho hasa neza canee ! Wohora uraharaba .

Uno musi hari igitondo gishimishije. Imisozi iragaragara uburyo ishashe neza ,ikiyaya, icatsi kibereye. Aha hantu uwohazana abana bokwishima cane.

Twahuye mw'ibarabara ningendera n'amaguru, ngeze muri ca giti kiri hepfo y'inzu yiwe, yaratwaye imodoka yera arahagarara ambwira kariyo yaguze duca dusubirana inyuma.

Tugeze mu murima wawe w’ibigori twasanzemwo umugoronome yambaye inkofero ariko apompamwo umuti w’udukoko nico gituma bisa neza.

Twahahuriye n'abandi benshi, hari mw'isoko ry'inka ariko ntanimwe nashimyemwo kuko zari imiguta gusa, nzosubirayo ko hari izivyibushe .

Nariko ndagendagenda mwibarabara ataco ninona nca kuri cagiti watera nsanga akanuma gahagaze kwishami ryaco gafise amabara asa nabi adashimishije

Muri wa murima wa Kazoviyo uri hirya y'ishamba ry'ikibira, harimwo inka zitandatu, nabonye iyifise amahembe umengo n'imbogo.

Nibiterwa bimeze neza, haruguru yaho yaharimye ubwatsi butotahaye. Ahora azanamwo za nka ziwe kurisha kumugoroba, nico gituma ubona zivyibushe zimeza neza cane zitanga amata menshi.

Matirida namusanze kwisoko yanikiye imikeke ku rutaro, arampamagara ngo ndamushorere ariko nta mafaranga nari nfise naringiye kugura Imboga zonyene, ndamubwira ko zogaruka canke mpava ndungika umwana .

Inkoko kazi ya Ndenzako yahejeje kuberagura amagi yayo, ica ija mu cibare ca Madirisha. Niho uyisanga niwanyaruka kiretse niwasanga yahavuye, ariko niho nayibonye jewe, nibaza ko ariho ikiri.

Umugore yicaye mw'isoko, iruhande rwiwe hariho amajerekani y'umuhondo. Afise ikidenga kirimwo amavoka, niwamusangaho, uramumenya.

Ku nkombe y'uruzi hamwe muri kagashamba, nahasanze umusambi mwiza cane uhagaze kukaguru kamwe nkaho atakundi kuguru ifise.

Ni wagera mu gahanda kamanuka hepfo, inzu yiwe urayimenyeshwa n'igiti c'ipapayi bateye inyuma, camaze no kuzana ivyamwa.

Mugatondo kuruzi ruvyironza ,havyukiye imvubu zibiri. Nyina n'umwana; nazikubise amaso ubwoba burantekera ariko ntaco zangize; najugumiyeeh mbura aho nirukira.

Inzu yiwe isa neza iteye karabasase y'umuhondo. Imbere yaho, yahashize ishurwe. Uhifatiye agasanamu ko guhimbara.

Kabura arikumwe na Marita mu murima afise mu ntoki inkoko irimwo imboga yasoromye, nizo zizi ubona yampaye ngo ndakuzanire uteke ngo arazi ko uzikunda cane ngo zongereza amaraso.

Twahuriye ku kiyaga twitemberera, tuhashitse twasanze imvubu zine zota akazuba, hari muma sasita. Ngiye kwiruka wa mugabo yamfashe ngo zohava zinrya singire ubwoba, ngume hamwe.

Umurima kwa zidona ,umwe w'imboga harimwo Ibiti bibiri vyimejeje kimwe nic'umwembe ikindi nic'avoka, ariko vyaronse kwama ngo tubiryeko twumve uburyohe bwavyo bigira kanatsinda nkunda icamwa.

Nageze iwe nsanga avuye mu murima gusoroma imifuko yujuje amatunda, yashize mu rugo, umwe wese agenda yiha. Ariko ayasigaye yaciye ajana mw'isoko kuyashora kuko yarakeneye amafaranga yo kugura ivyabana.

Namusanze kwibarabara yadometse itabi riri kumunwa ariko ararinywa anyibutsa yuko atari vyiza kubirengako muganga yaramubujije kubera ingwara afise ubuzima bwiwe ariko abushira mukaga

Hari ku mugoroba ikirere gisa neza, ubwato buri mu mazi bwonyene ata murovyi numwe arimwo. Nibaza ko hatari bwagere ko baza, ariko narabarindiriye kugera bahageze.

Ndenzako afise inkoko kazi zitatu nziza cane, nizo zimuha arya magi agurisha. Harimwo n'isake Kazoviyo yamuhaye yera.

Dushimirimana yanyeretse umurima wiwe . Ibigori vyaranse ariko uciye muri karya kayira uja mubigazi bisa neza cane vyareze amafaranga azoyaronka.

Ngenzebuhoro afise ingurube zine yoroye. Zisa neza, ziravyibushe, iminsi yose zikurikiranwa n'abavuzi b'ibitungwa iyo zarwaye.

Muri yamisozi miremire imwe bateyemwo ivyatsi ahandi ibiti uravye ingene bibereye ijisho woca ubona ko bakoze igikorwa gikomeye cane.

Twahaciye turiko turoga tugeze haruguru, dusanga n'amazi aturuka mu musozi hejuru, ikikujwe n'ibiti vyinshi n'ivyatsi. Uhabonye harabereye ijsho. Twahafashe amasanamu turakwereka.

Ngenzebuhoro na Ndikuriyo bafise umurima munini cane ukikujwe n'ibiti, bamaze gutera ibigori bireze bisa neza cane, vyabahaye noneho umwete imisi yose mugatondo bazindukirayo.

Kazoviyo yarikumwe na goronome mugitondo, amwereka ingene azoza arashira umuti muri vyabiterwa vyiwe biri munsi yurugo.

Goronome yavyukiye muri wa murima wiwe w'ibigori, hamwe yateramwo n'ibiti ku nkengera zawo. Yashizemwo umuti kubera udukoko twari tuwurembeje. Ntivyari kuzokwera.

Niwamara kwinjira mu nzu , murasanga ku meza hariho utuntu tw'uducupa dutatu tw'imiti uradufata utumuhe , kamwe karimwo ishano, niwamara kugakorako uraza gukaraba n'amazi meza n'isabuni kugira ngo witunganye.

Haje umu goronome ashira umuti muri wa murima kubera ibitegwa bimere neza. Udukoko twari tuwurembeje! Nico gituma ubu mubona ata ngorane.

Ya mashugwe aboneka rimwe mu mwaka Marita yatera, njabukaruzi bakuramwo amavuta yisiga amota, nasanze bariko baraya pompa umuti ngwarabangamigwa n'udukoko, kandi twari twabaye twinshi.

Ndenzako afise umurima w'imboga hirya y'umwonga. Nyaruka uramusangayo ariko apompa umuti zari zirwaye udukoko.

twahuye na goronome mu murima wa Diridiri atera itomati ziwe umuti yambwiyeko nazantungwa vyoba vyiza aje kuziraba ingene zimeze.

Nshimirimana nasanze ariko arashira umuti mu gitegwa kiri mu murima wiwe, sinamenye icarico, woba warakibonye umbwire?.

Twajanye kugura umuti wo gushira muri twa dukoko turi mu murima wiwe. Ariko batubwiye ko ufise ishano rikomeye cane tugomba duca dukaraba intoki twawukozeko.

Namusanze hariya mu kabande arikumwe n'abandi benshi bariko bararimira mu kibiri. Ambwira ko azobikora, abihejeje akabizana tugahurira iwe akabimpa.

Se wiwe ni umu agoronome w'indimo. Namusanze yafashe ubutaka ariko arabupima mu vyuma ngo arabe yuko bwujuje ubuziranenge, bumeze neza.

Namweretse Goronome amwiganira ibibazo yahuye navyo mu murima muvyo yateye, amwandikira uwo muti amubwira kuzoja kuwugura, niyamara kuwuronka azohamagare amwereke uburyo awutera ngo naho yovyikorera nta ngorane.

Ngendakuriyo urabizi ko ari umurovyi na musanze muri tanganyika mu bwato bwiwe icantangaje ntafi nimwe yarafise ngo yaraye aragenda ijoro ryose ariko yazibuze, wumva tugiye kubaho gute?

Yamuhaye ifi zibiri ashirako indimu n’ibirungo ariko ntiyamuhaye ibitunguru. Niwe wenyene yazitetse hama azimana abashitsi ariko ntitwamubonye acana umuriro.

Nahageze, nsanga yateguye agasosi k'ifi kameze neza cane. Yashize kumeza turasangira, hanyuma turataha ariko twagiye tunezerewe.

Twari twajanye ku kiyaga tanganyika kuraba ingene baroba, nasanze bakoresha urusenga rwazanye indagala nyinshi, ampamwo zikeya njana muhira turateka, izindi yazigurishije harya nyene ndaba, ndabishima kuko ntavyo narinzi.

Mbega isahani iteye igomwe iriko ibarayi bikaranze hariko agasereri ifi yabiriye arabimara nabibonye turikumwe mu musi mukuru uno musi ntangorane mureke aryame.

Yanyeretse ifi imwe muzo yarovye ambaza ingene bayitegura ngo ayizimane abashitsi. Nanje vyananiye kuko ariho nari nkiyibona .

Mu kiyaga twasanzemwo ubwato butatu bwariko buraroba, bwarimwo abantu batandatu hamwe n'ubundi bwari aho gusa ataco bukora bumeze nk’ubwa kijambere.

Twagiye ku kiyaga Tanganyika twitemberera. Dushitseyo dusanga abarovyi bafise indagara nyinshi cane bakuyeyo mw'ijoro. Aragura turatahana, ampaho nanje njana muhira turarya.

Ku ruzi Mubarazi ku nkombe zaho hari ivyatsi vyinshi cane. Rukikijwe n'ibiti vyinshi bashizemwo insenga zitega amafi. Emwe bihimbariye ijisho wohora uraraba

Igihe twari duteramye tugiheza kuganira ,twacanye umuriro, twotsa imwe muri zafi waduha, dushirako ibirungo tutibagiye indimu urazi ko Aariyo ituma biryoha, turasangira turishima.

Amato menshi yokuroba uzoyasanga kukiyaga Cohoha, hamwe hari ivyatsi vyinshi. Harimwo naya Kazoviyo kuko ariho akunda kuyashira.

Mu gitondo nabonye Karikurubu na Kazoviyo mu kiyaga, bari mu bwato bwabo batereye urushenga mu mazi bariko bararoba ifi ariko bazibuze.

Twagiye ku kiyaga kwitemberera dusanga barovye ifi nyinshi zabonetse, twaraziguze baduha ikivumvu cuzuye turitahira.

Yancishije hepfo y'inzu hamwe mu mirima yiwe ikikujwe n'ibiti anyereka aho yateye inyanya ziriko zirera ariko nta mazi afise yo kuzivomera.

Umurima wiwe ikiwumumenyesha urawusanga haruguru yinzu wamezemwo igitoki kinini hagati harimwo amateke nigiti c'isombe.

Wa murima w’ibitoke ruri hepfo y’urugo rwanje. Vyaranse kunaga kubera ivyatsi vyamezemwo ari vyinshi. Murandonderera umu kiriya abigura niyashima tuzovugana.

Wa murima w’imboga uri musi y’ibiti ya hariya inyuma y’urugo, genda ufate amazi uwuvomere kubera imvura idaherutse kugwa zarumaganye kandi zaranyotewe, ni cane kandi ihute kandi biranyaruka.

Yari yatanguye kwubaka akazu ko kwororeramwo hamwe musi y'ibiti ariko yarabihagaritse kubera amafaranga yamuheranye. Naza nka ntarazirangura.

Yatujanye kure cane mw'ishamba ririmwo ivyatsi vyinshi ngo duhigemwo za ntobo , ikikujwe n'ibiti binini ariko twazibuze twavuyeyo twiruka dutinya inzoka.

Hamwe munsi y'inzu twahora duca tukiri abana twiruka duca mu ruzi atangorane, ubu huzuye amabuye hirya yaho har' ivyatsi haruguru twahateye umurima w'ibigori uhageze wotangara.

Muri wa murima twatera ibigori hamwe n'ibitoki uze kugenda uhaharure wongere ukangaze, kubera ivyatsi vyamezemwo ari vyinshi caane. Hameze nabi.

Yanyeretse umurima wa murumuna we uri haruguru y'inzu yabo twahageze dusanga yateyemo imboga ashaka kugurisha, ariko yabuze umukiriya.

Ya myagazi y’impene yawe iri hariya munsi y’ibiti niho ndayiciyeko irisha ubwatsi ariko yabubuze, genda urondere ahari agashamba keza.

Hamwe muri wa murima wiwe w'ibigori yatera turikumwe turorera, biramaze kwera, bisa neza cane. Twajanye ashiramwo umuti, tuzosubirayo agiye gusoroma biryoshe cane.

Nasanze Kadoyi mumurima wiwe, ariko aratwenga yishimye cane, ahejeje kurima ariko ivyatsi vyari vyinshi ntiyabiharuye vyose ng'abiheze gusa ibiharge yateye vyasa neza kandi biramaze kwera.

Yoroye udukwavu twinshi none azanye dutatu atwereka umwana ngo ahitemwo utwo yishakiye, harimwo tubiri tw'amabara y'irabura, akandi k'ibara ryera umwana niko yikundikiye yakamwatse aravyanka.

Sinzinkayo ya zindukiye muhira gutira isuka asimbukira kwa Ngenzahayo niwe yamuhaye akazi ko kurima igitondo cose n’ikigoroba niho yiriwe wenyene.

Kwa NDENZAKO hamwe mumurima w'ibitoke yatera muri kwa kwezi vyaramaze kwera yabisasiye ivyatsi nivya kijambere, inzoga yavyo iraryoha cane, namwe mubikunda umusi muzosangira muzokwishima.

Ndayishimiye yinjiye mu nzu iwiwe azana ivyema bikeyi cane mu masorori ngo nivyo yarimye, twicaye turabisangira hamwe munsi y'inzu yiwe.

Naciye mw'isoko ariko nabonye ari iry'ivyamwa gusa harimwo imyungu, imicungwe amatunda ahishiye gose naciye mfatamwo make nshira abana.

Babavyeyi bo mwishirahamwe twacako bariko bararima imboga mu kibiri, zamaze kwera bariko barondera umukiriya bantumyeko kubera batazobasha kuzigurishiriza bonyene

Naciye mbere y'urugo rwiwe nsanga yanikiye amashaza asa neza cane ndamubajije abwira ngo nayo yasoromye hamwe na mwenewabo Ndenzako.

Nahaje yoroye udukwavu tubiri uno munsi nasanze tumaze kuba dutanu twiza dufise amabara yera amaso yirabura dushimishije.

Nteziryayo afise umurima winyanya hirya mukabande , nizo yagiye gusoroma harimwo nyinshi zihiye nyaruka ugenda araguha nubwo harimwo izitarera neza , ariko nyaragasa uramusangaho niho yibereye .

Munsi y'urugo kwa Ndenzako yateye igiti c'ivyamwa vy'amatunda. Ateye igomwe arahishiye, ubibonye wumva ushaka kubifungura.

Mwishirahamwe Twiteze imbere, uno munsi bagiye kurima hirya muri vyabitoki. Ariko muri kano kanya, bariko babagarira za mboga ziri haruguru yabo.

Nahasanze ipiripiri zibiri zihishiye neza. Aca arazimpa ngo ndazitahane, kanatsinda asanzwe abizi ko ndazikunda, zitera akayabagu.

Kubera umuti yateye mu murima wiwe, umwungu yampaye wasa neza uravyibushe niyagurisha azoronka amafaranga menshi cane.

Hamye musi yurugo yari ya hateretse akameza hirya yaho hari akajerekani ata mazi karimwo, imyumbati nayo yari yayi zirikiyeko kugati nyene yayi nyeretse.

Yarafise umurima w’ibigori yateye musi y’urugo hamwe haruguru kuri ka kayira uja mw’isoko vyari vyeze ,niho twahuriye ndamuzaniye umuntu abirangura kugira aje kubigurisha.

Marita na sabina bazindukiye ngaha gutora amasuka baja kurima ikibiri najewe nasanze babihejeje, iyo nteba gato sinababona ngo duhane isango ryejo.

Nahaciye hari abagore batatu hamwe n'umugabo umwe mururiya murima ukikujwe n'ibiti, nibajijeko ari umuceri bariko barasoroma, twaramukanije hama ndabandanya ata ngorane.

Uramusanga kw'ibarabara ariko yotsa ibigori ku mbabura iruhande yiwe hari ibindi bibisi, umubwire kwarije ndagutumye, asanzwe abizi ko ndabikunda. Araguha neza ntangorane, amafaranga ntimuyaharirako.

Ku mugoroba namuciyeko ahagaze muri wa murima wiwe w'ibijumbu haruguru haho hari ibiti. Yariko araterefona abana kw'ishure ngo arabakumbuye, ababaza uko ivyigwa vyagenze muri uno mwaka.

Umirima wa Ndereya warimwo ibigori vyinshi yasoromye ashira mumufuko , imyembe akururira Hasi , twarariye turicuza ,turabura aho tuyishira twavuye ngaho twahaze inda yuzuye .

Marita rero namufashe isanamu ahagaze muri vya biharage vy'umurima w'ishirahamwe ryabo. Kandi yasa neza, amashusho yagaragara ata ngorane. Yariko aritwengera ataco yinona n'umutima mwiza.

Inkoko yiwe yataye amagi, ica irayaburagura havamwo uduswi tune. Natubonye, tubereye ijisho. Nadufashe isanamu ndakwereka nihagera.

Buname yazindukiye mumurima wiwe gusoroma ikawa, zimwe aragurisha izindi arasekura niyanzanira ndaguhako nawe winywere kanatsinda urayikunda nabana bawe.

Umurima w'ikawa wa Berahino ureze wageze kwamurwa, vyahishiye ziteye igomwe kandi yarambwiye ko nzomuherekeza k’uruganda igihe nicagera azijanye.

Kuruzi muri wa murima w'ishirahamwe hari abagore nahasanze nabagabo babiri nibo naguriye ivyo bigori ukuntu nyine biryoshye abana babikunze banga kubiva iruhande ivyo bokeje nivyo batetse vyose nikimwe.

Ya nkoko ya Matirida yaberaguye uduswi dutandatu twiza cane atubohanye ariko aduha umuti ngo tutagwara agahweka.

Umurima wawe waranse kwera, harimwo amashu ane meza yonyene ibindi vyose womengo vyariwe n'udukoko atawuzi iyo twavuye, warateyemwo umuti?

Naciye mw'isoko nitemberera nsanga ibintu biruzuye. Nsengiyumva niwe abigurisha. Ibiharage bitoto, ubushaza, ibigori, imyembe, imboga, vyose ntanakimwe wohigamwo ukeneye ngo ukibure.

Nkezabahizi afise inka zitatu nziza cane. Imwe murizo yambwiye ko yitwa Bitamo. Yazinyeretse ziriko zirarisha hamwe muri bwa bwatsi ku kiyaga. Zirabereye.

Kwitariki zitandatu zukwamunani, mw'ishyirahamwe twitezimbere twateye imboga nyinshi cane, zirera turasarura baradutumye kurondera abakiriya turagurisha twabavanyemo amafaranga menshi cane.

Wa murima wiwe yawuteyemwo imboga ariko zaranse kumera, ntawomenya icabiteye. Ngira n'udukoko turimwo twaje ari twinshi, abura umuti.

Yagiye bamwereka aho bateye imboga . Zaranaze neza, nawe yaciye atanga amafaranga ,azirangurira rimwe; kuburyo atanumwe azokorako nadukeya.

Mugitondo mawe yazindukiye muriwa murima wimboga kuzibagarira ariko yagiyeyo wenyene kuko ntawundi bajanye n'umwana yamusize ngaha atamwonkeje.

Naciye munsi yurigo rwiwe nsanga yasoromye amateke menshi y’ubwoko butandukanye ambonye yaciye ampamagara ngo aribuka uburyo uyakunda ntiyoyarya ayamare uri umuvyeyi wiwe ataguhaye nico gituma ndakuzaniye .

Nahaciye nitemberera ari mu gatondo nsanga yanikiye amateke yasoromye ku rutaro ari makeya cane, uku kwezi yarahomvye umwibu wabaye muke cane ntiyungutse.

Niragira avyukira mu gitondo gushira amazi mu murima wiwe. Ariko uyu munsi yagiye ajanye umuti kuko udukoko twari turembeje ibiterwa.

Munzira twahuye nakarwi kabantu harimwo abashoye inanasi kwisoko zari nziza binyanka munda nguramwo zitanu nazizanye .

Namusanze haruguru y'inzu ariko yahira umuti ashira abana biwe, ng’umwe ararwaye. yarikumwe na Ngenzebuhoro amubwira yuko ushobora kumufasha kubibazo afise vyo munda agakira atangorane.

Yasoromye amateke atatu azana rimwe ampako ikimanyu mbikira umwana kuko ayakunda cane. Aririye yanshimiye mbura uko ndabifata. nicwa n'ikiniga ndishima cane. Vyamushimishije gose kabisa.

Diridiri murumuna wa kazoviyo twamusanze mumurima wibigori munini cane abiraba amwenyura tumubajije atubwira ngo nivyiwiwe, bisa neza cane kandi ahobukera arasarura azoba ahabwa.

Ejo mu gitondo twagiye kunkiza Bahizi, atuzimana amateke atatu, rimwe turigaburamwo turarisangira ariko ryari riryoshe cane nubu numva ndayakumbuye.

Nateye amavoka mu murima wanje ndayakeneye ariko asa neza gusa yaranse kuvyibuha .Wonbgira umuti nimba uhari nkateramwo, canke ukampuza na goronome akampa ibanga ntarinzi?

Nageze iwe nsanga inkokokazi atunze zimaze iminsi zitaye amagi menshi ampamwo make kuko yari yatondesheje umurongo ngo nje gutekera abana asanzwe abizi ko bayakunda. bayabonye barishima baravyina.

Umurima wiwe uri haruguru y'inzu, hariho igiti c'indimu yateye kimaze kwera zitanu, uravye neza wosangamwo izindi, wewe uzindandaza uzikunze wozironkamwo amafaranga sivyimbeshere.

Muri rya shirahamwe ry’ abakenyezi bageze mw’isarura ry’Ibirayi. Barahejeje batondesheje imirongo k’uwurenganye ararangura bakamuha akagenda yishimye ata ngorane karibu nawe.

Muri rya shirahamwe ry'abakenyezi barima za mboga turorera , uyu munsi nabaciyeko basoromera mukivumvu , yemwe vyari bishimishije.

Uyu murima wanje na kazoviyo wamaze kwera, ibiharage vyazanye udushurwe. Aho bukera turasoroma turye twishime karibu Namwe dusangire.

Mu murima wa Ngendakuriyo nahasanzeyo igiti kimwe c'umucungwe kiriko ivyamwa bitanu vyeze, nivyo naciye ndakuzanira ntabindi birenze vyari biriko.

Ejo twahuye n'abagore bo mw'ishirahamwe bavuye gusoroma imboga, buzuye akamwemwe, ariko bamwe muribo sinabamenye gusa barikumwe n'abashingantahe babiri.

Yohani yazanye amata kw'ikinga. Na we ayagejeje ku ruganda, ayaha Kazoviyo ayasuka mu yandi arayavanga kugira ngo batangure kuyagurisha. Ubwo nyene nanje naciye ndahagera, mfatamwo makeya.

Maricelina nurya ahagaze hariya banikiriye intete z'ibigori, yaziyoye mu biganza. Hirya yaho hari umurima utarera neza, haruguru yaho hakaba hari igiti hagati yariya mazu uraba mw'ibarabara.

Yafata isanamu y'amababi y'igiti ayaduza hejuru ayanyereka ngo ndayavuge ayariyo, ariko ndavye neza nabonye ari amapera, gusa sinatahuye neza ico yabikoreye kuko ntavyo yambwiye.

Hari ku nkombe y'uruzi Ruvyironza, nahuye na Sindayigaya arikumwe n'umuhungu wiwe bikoreye ivyatsi umengo bavuye gusoroma ivyema.

Nkezabahizi yaciye kwa nyinabo amuha ibijumbu bitatu ageze imuhira kimwe yagiciyemwo kubiri ,turakigabura tukirya ari kibisi cari kiryoshe cane umenga carimwo isukari.

Naciye mw'isoko nsanga hariyo ivyamwa vyiza cane n'ibitunguru. Naguze imyembe, imihwi hama ndataha kuko nari mpejeje.

Imyumbati yo kwa Nikuze ibereye ijisho. Yeze neza cane. Iravyibushe, ni mire mire, iraryoshe, igeze kw'isombe hoho irarenze.

Inka za NKURIKIYE zagiye kurisha mukabande, niho hari ubwatsi bunoze kandi buremvye, uraraba neza ntizihave zona vya bijumba biri hepfo y’urugo niho zagiye kunywesha.

Twaciye mw'isoko kugura ibitunguru. Ntivyari vyoroshe twasanze bizimvye cane, baboheranya bitatu hamwe k'umafaranga amajana atanu.

Muri wa murima w'inanasi zareze, zimwe twarariye, izindi turagurisha, hasigayemwo zitatu, uranyaruka nawe usorome wihere abana.

Urya murima uri hafi w'ikiyaga nahaciye hari abagore benshi n'abagabo bane, bariko basoroma ibigori bisa neza cane, canguramwo bikeya.

Wa murima wo mw'ishirahamwe twateramwo amashu, yareze asa neza cane muritegura hageze aho bukera turaja gusarura tugabane ibindi tugurishe ibindi dufashe bamwe twiyunvira.

Nasanze ibirayi mu isoko vyanze ku meza ari vyishi cane ndusama ndataha ngeze mu hira bambwira ko vyari bizimbutse.

Twaciye kwa Berahino dusanga isombe zireze, ahejeje gusoroma imyumbati araduha ngo tukuzanire, none ngiyo turayishikanye urayibonye, turagiye n'agasaga tuzoba dusubira .

Nshimirimana agiye gusoroma ibijumba ashira mwenewabo Berahino, mucibare kiri musi y'urugo, niwanyaruka uramusangayo nawe araguha musangire nabenewanyu ritararenga, navyo biryoshe gute! Wohor'uraraba.

Nagiye kumutemberera ca nsanga yanikiye inzuzi nyinshi. Ambwirako ari imbuto z'imyungu, ca mfata nkeya nanje njana muhira, nzotera muri wa murima wanje.

Yantembereje anjana mu murima wiwe yateyemwo ibiharage vy'ibirembera. vyakuze bisa neza. Aho bukera arasoroma dukore umusi mukuru.

Abo mw'ishirahamwe ry'abakenyezi, bazanye ibiharage bikenya kurutaro ariko vyubwoko bwose kugira ngo batwereke ivyo bejeje muri kuno kwezi. Vyari vyiza cane.

Nagiye kuraba Ntezahayo mw'isoko nsanga afise ingano nkeya zidashimishije. Zari my gafuko gatoya. Naciye nja kugurira ahandi kuko zitari zikwiye, izo dukeneye kuzokoramwo inzoga.

Hirya y'imisozi, urenze bwa bwatsi bwa Ndenzako, niho twasoromeye ya miceri, urahasanga abantu benshi bariko barayipakira mu mifuko, ni wateba usanga bahejeje, bagiye. Ni wihute.

Genda kwa Mariko ikihakumenyesha niwahagera urahasanga abagore batatu, umwe yikoreye uwundi afise igisafuriya kirimwo ibiharage ariko ashira mu mufuko.

Nazindukiye kwa KABURA mu gitondo ku muramutsa nsanga yanikiye umufuko w'isoya hanze kuzuba kugirango nizuma babahungu biwe bazijane ku mashini kuzisyesha.

N'asaruye ivyema bisa neza ariko sindabitoragura ntivyanikiye urabona izuba ntiriraka n'iwahagera uraza gufatamwo bikenya kurushi utamire nka kangahe, ntangorane vyose n'ivyiza.

Nshimirimana yanjanye anyereka umurima wiwe w'amasaka yabivye munsi y'urugo kandi nzomuronderera umukiriya kubera asa neza cane.

Twamanukanye na Berahino mu murima wiwe w'ibiharage tugiye gusoroma , vyari bitoto yampayeko ngo nje gutera, nabitetse uraza dusangire wumve ingene biryoshe.

Yanyeretse ibiharage vyari mumufuko wigice. Ambwira ko arivyo yasoromye. Vyasa neza cane bivyibushe. Abironderera amafaranga makeya. Azomuronka?

Muri wa murima wiwe yateramwo amashaza yamaze kwera atanguye gusoroma, mu gitondo yakuntumyeko uragenda nawe aguheko ube urarya n'abana bawe.

Ejo bundi naciye mu murima kwa Rudoviko hamwe munsi yurugo ngize gutya nsanga yateye ibigori ngo ndagitonore nsanga gifise umuhondo mwiza ushimishije nararavye ndanyugwa.

Yarasoromye azana ibigori vyinshi ashira munzu, turarya, turatanga ibindi turanikira. Tuzohungurura irina niryagera tugende dutere, wewe tuzoguha niyamara gusarura ibindi.

Nsabimana yafashe isanamu y'agashurwe k'amabara meza cane y'icatsi n'umuhondo ariko umengo ni kakandi inzuki zikunda, inyuma yaho hariyo igicu kibereye ijisho.

Umuceri weze. Ndereya amaze iminsi awusoromye yawanikiye munsi y'urugo hatse akazuba ari mugatondo. Uzovyuke igihe kimwe uwurabe n’imwinshi cane ntazokena muruk'ukwezi.

Afise umurima munini cane uwurabisha amaso ntiwowuheza yateyemwo ibigori biriko birera bibereye ijisho ariko arondera umukiriya wo kubigura.

Sindayigaya yateye inzuzi ngo n'icigwa umwarimu yabahaye none bukeye kabiri zamaze gutangura kwera, abana bubu bateye igomwe ndakurahiye yabikoze yifyinira aho bukera turatangura kurya imyungu.

Yazanye udutete indwi tw'ikawa itonoye adushira ku meza atangura kutubgira ivyiza vyayo nibibi vyayo. Atwereka ingene bayitonora bagaca bayijana kwihinguriro kugira bayikore neza.

Umurima wabo ni munini cane. Uwurabishije amaso ntiwoheza ivyo bateye vyeze neza ni kumurongo imboga buca basoroma, Uragenda baguhe.

Ibigori twasoromye muhira, bimwe twarariye; ibindi turagurisha, ivyo navyo ubona aho hejuru n'ivyo twanikiye ngo bizobe imbuto y'uwu mwaka kw'atabindi twasigaje birenze ivyo.

Nahaciye hari ikirere ciza c'ubururu, ninjira muti wa murima w'amasaka ndasoroma, ndaheza, ndataha, nsubira inyuma ngeze aho twahuriye ambaza ivyawe ndamubwira, ariko ntavyinshi kuko ntavyo narinzi.

Twahuriye kwi hinguriro ry'amata ari kwa za nka zabo nziza z'amabara yirabura n'ayera, ubwatsi ngo zirishe, abana baraziravye barazikunda baca bafata umusi bazogaruka.

NTEZIRYAYO yaritejimbere afise umurima wuzuye ibitoki yoroye inkoko, impene wohora uraraba bishimishije ijisho.

Afise ingurube nini cane, ayororeye harya mukiraro, munsi yiyo nzu. Iravyibushe cane. Twasanze iriko irarya intete ngo ashaka kuyigurisha naho yabuze umukiriya.

Inka ziwe twazisanze mu kiraro zisa neza ziriko zirarisha ubwatsi, abaganga twahuriyeyo nibo batweretse iyikamwa menshi tugomba kujana.

Haje abantu benshi harimwo aborozi n'abaganga bintungwa. Kuraba iriya ngurube ya kijambere berekana n'uburyo bayibangurira.

Yarafise udukwavu twinshi. Boroye tumwe yarabaze, utundi aragurisha hasigaye tubiri twonyene. Kandi twari twuzuye inzu. Amafaranga yavanyemwo yayakoresheje mukwikenura, kuko yarakeneye ibikoresho vyo kwishure.

Namubonye ari muri za nkoko ziwe yambaye itaburiya yera yariko arazigaburira izindi aziha umuti yemwe zisa neza atanguye kuzigurisha amafaranga ntazoyamara.

Tugishika mw'isoko ry'ibitungwa twahuye na berita yashoye zampene ziwe zibiri ariko ntabakiriya yari bwaronke kadoyi nawe yari ahagaze kuruzitiro gwaryo araturamutsa aradutwengera aduha y'amafaranga turagenda tumusigaho.

Mw'ishamba hamwe dufyaturira amatafari, bahazanye abaganga ba pompa umuti w'imibu kugira ntituzogware malariya, ariko baje ari babiri nabasizeyo nca ndataha kuko amasaha yari ageze.

Za ngurube ziwe yazanye abaganga b'ibitungwa ngo bazitere umuti kubera zari ziremvye kandi bazishimye gose ngo zibereye ijisho, aho bukera ngo ntizizoguma ari zine.

Nasanze kabura ariko agaburira yanguube yiwe yidoga ngo irarya cane agomba kuyigurisha. Ariko azoronka amafaranga menshi, umukiriya niyaboneka uzombwire ndakujane

Yatumyeko umu "veterinaire" w'ibitungwa ariko ayitera umuti , nico gituma yari imaze iminsi yonze yarifise udukoko twinshi tuguma tuyiyirya.

Naramuherekeje tugeze iwe anyereka ikiraro yashizemwo ingurube ngo yorore, yamaze kubwagura ariko ngo ariko arahura n'ingorane zokutaronka ivyo azigaburira kubera zirarya cane, yambaza aho yobikura.

Muri ka gashamba k'ivyatsi kari inyuma y'inzu yawe nciyeyo nsanga hariyo akanyoni keza gafise amabara y'umuhondo kunda ay'irabura n'iryera kumutwe rikabereye.

Murivyo biti nahaciye mugitondo. kuri kariya gashami ubona hariko akanyoni gafise amabara yumuhondo nayubururu umunwa muremure kanshimishije ariko yarubwambere ndakabonye.

Hari akanyoni nasanze murubu bwatsi bwawe kari gahagaze gafise amabara mabi, umunwa muremure usongoye, amaso atukura, ntigashimishije abana bakabonye bogahunga bogira ubwoba.

K'umugoroba naciye muri karya kayira nahasanze agakoko gafise amabara y'irabura nay'umugina ntamenye ubwoko bwako kari gafise amaso ateye ubwoba nahavuye niruka.

Ka kanyoni wambwira k'umunwa muremure, amaso y'irabura, isozi ry'ubururu n'amabara yo mu muhondo, narakabonye gahagaze kw'ishami ry'igiti kurushamba iwawe ngiye kurondera inkwi zogucana ariko sinatevyeyo.

N'ubwoko bwatwatunyoni njabukaruzi, tuza rimwe mu kwezi akenshi nimu ci, dufise amabara abereye ijisho, umunwa watwo uragorotse amaso y'irabura nakabonye kari kw'ishama ry'igiti.

Mw’ishamba cimeza rya rukoko ,uhura ni nyamaswa nyinshi zibereye. Hari akanyoni nabonye gahagaze kw’ishami ry’igiti gafise amabara meza ay’umuhondo , umunwa wirabura, amaso atukura gashimishije ijisho.

Naciye mwishamba ry'ikibira ririmwo ivyatsi vyinshi nsanga inzovu iriko irarisha, nagize ubwoba ariko ntaco yqngize ntayisotoye ndirenganira.

Mugiti kiri haruguru y' inzu kwa ndenzako nahabonye inyoni y' amabara atukura n' ayandi yirabura ariko sinamenye ubwoko bwayo nu bwambere nari ndayibonye sinzi iyo yaje iva.

Muri twatwatsi turi inyuma y'urugo ndahaciye nsanga hari akanyoni gafise amaso y'umuhondo, ingene nakabonye nibaza ko kagwaye !Kuko kafoye umugara

Naciye kwa Ndereyimana anyereka Inkanga yoroye. Ambwira ko zizimvye iyo zironse abakiliya bazikunda cane kuko amagi yazo ngo arimwo umuti

Akanuma keza, kamwe kagaragaza ikimenyetso c'urukundo, kagurutse gafise agashurwe mu kanwa kaza guhagarara kw'idirisha iwanje, ndakabonye ndishima kuko nari ndahari kandi nari naramutse meze nabi.

Mu gitondo twaciye kuri ya nka ya Nzovu. Imbere yayo hari akanyamanza gahagaze, akandi mu mugongo, ndayifata isanamu kuko vyari bishimishije.

Naciye muri karya gashamba, ndahasanga imfyisi iriko irarya agahene yafashe, ndayitesha iriruka. Ariko, nanje yarinciyemwo kabiri kuko twabanje kurwana.

Karakanuma kamaso atukura kari keza cane kari muri bwabwoko bavuga ngo nubutuma bwamahoro gahagaze muribwatsi haruguru y’inzu nakabonye numva ndishimye kuko nari niteguriye inkuru nziza

Umubanyi wanje afise imbwa yera ifise amaso ateye ubwoba amatwi ahagaze cane, uyibonye ivyukira musi y'urugo rwiwe mugitondo, uyibonye iteye ubwoba cane birenze.

Kuricagiti gitambitse haruguru yinzu gikunda kuza gukinirako abana harakanyoni kamabara meza harimwo nayirabura niho nkikabona jewe kanshimishije ntawuzi ivyo karimwo.